Tini misile leellishshannohu sidaamu budu uduunne gonfa uddire qoqowuhana gobbate baandiira amade ee salfete uurrino manni leellishshanno misileeti.

Muuziiqu buqqeenke woy mannimmanke kakkaasanno uduunnicho ikkasi garinni hiikkuyi daninni muuziiqi uduunnichi lowontanni lowo manna tashshi assa dandaanno?

Hodhishshunna doogo, hodhishshaho doogo garunnitta ikka hooguro hiitto garinniti garuni hodhishshu suwino garinni ha'ra dandaanohu

Baadinkera woyi qoxensinkera fultanno muronna laalo leeltannona kayinni tenne muronna laalo dagankera ikkadu gari shiqisha dandaa holewonke kori maati

Koye leellannowi woy kameelu kameelu doogo aana haranni ee minna qacce hinge koppe assi'nayi maahittemete minna leeltanno base kulanno

Tini qooxeessa agara hoogate babbaxxitinno ishinna qooxeessaho batirate wolu xibbira wolu taraawanno xibbuwa abbitannoha lawe yaadissanno'ete yaate

Daganke owaante afidhanno base yanna duucha wote yannatenni hasi'noyi owaante yannatenni afi'nayiikkiti leeltannona hakkuuyiira aanaho muishshu batirinno owaante batidhewoona konne qarra hiissine tirrayi?

Gobbanke giddo babbaxxitino baattote ofollanna dhagge noonke ikkollana kayiinni tenne baattote ofollanni ka''eyoohunni bushshu hoshooshama kalaqamu shiilo ba'akki gede hiissine agarrayi?

Ee tini misile leellishshannohu quchumu giddo jajjabba hotellara mannu gamba yee hurbaaxxanno base leellishshanno misileeti.

Rosu baalunkurichira buicho woyi hanafo ikkiro nafa hiikko golirano hiikko dani rosootikka? lowonta horo aa dandaanno.

Duucha dubbunna mini saada noonke ikkollana kayinni dubbu saada aana leeltanno qarrubba hiissine tirreeti turiizimete eo afira dandiineemmohu

Koye la'neemmohu loosu kaayyo kalaqate aana sidaamu qoqqowi loosunna dandoote interpirayizooti latishshi borro mini qixxeessino qajeelsha aanni leellannota leellishshanno.

Lowo hayyonna lowo budi noonke dagaati ninkena tenne hayyonkenna budenke kalqete hiikkuyi garinniiti egensiisa dandiineemmohu

Keeru mite dagara umihonna waana coyeti yaate, keeru nookkiha mite daga umoseno diafano, barru barruni assidhanoha loosira didandiittano konni daafira hiitto garinni agarooshe adawu agarooshe assa

Babbaxxino faashine yanna yannatenni agarte dagganni noo daafo tenne faashiinna budenke huntukki budinke ledo xaadinse hiikkuyi garinni alba qolle lossa dandiineemmo?

Sidaamu baanke leellishshanno sidaamu umosi dandee qoqqowo ikki kawa babbaxxitino looso loosanni leellanno, konni giddono mittu sidaamu baanke hanafamma lowo hagiirre leellishshanno.

Duuchanka woyte ee ashagamino sagalla woyi supirimaariketete uduunichi barra sae horonsi'nanni barri sainoha la'nanni keeshshinaninna konne hiitto garinni agariroti dagankera agarroni bikkinni supirimaarietete uduune horonsidhano gede assa dandiinanni ?

Loosi'noommo looso ikko loosi'neemmo mirtenke dikkote egensiinsannihu daga ammanooshe afidhanno gede hiikkuyi gari egenshiisha horoonsi'nummorooti woyyaahu

tini misile leellishshanohu dikkote uduunne hirrani baseeti uddi'nanni udiinne bolaallaoo leeltannota leellishshano misileeti yaate.

tini umu danancho leellishshanote yaate umo garuni amaxinooniha lophe seenninkera biinfile ikinotaati leelishaahu lowonta hagiirsiisaahu.

Sidaamu qoqqowi ga'labbote biiro hashshi rondu agaro leellishshanno misileeti.

Kowiicho la'neemmoti amma'note uurrinshaati, amma'note uurrinsha batidhu likkenni manninke akati woyyaawanni haranni nootaati leellishshannohu lowontanni hagirsiisanno.

quchumu giddo xexerisa uurrisinnani bayiichoti woyi babaxitino gangalantanni base mare xexerrisa agartawo mannotira wodhinanni baseti.

Tini misile leellishshannohu waasu dikkooti, mannu waasa hiranna hidhanna leellishshanno. dikkote giddo noo manni waasa hidhanna hiranna leellishanno misileeti.

Sidaamu qoqqowi perezidantichi kalaa Desti ledamohu sidaamu police commission giddoo heedhanoo marshi baande leellishshawo tirite la''anni noo saateeti kalqete stadiyeme hawaasi katami giddo.

ee tini haqqe leellishshanno misileeti babbaxitinno kalaqamu haqqe ee leellishshanno caale haqqu caalino lede leellanno misileeti.

ee kuri jaalla ganba yite tikitokke loossa jaalla mittee ganba yite uurrite ka'ino footo leellishshanno.

tini sidaamu budira baxxitino hayyooti yaate meemote waasa meemiissinannite budinkenni kaffi assira noose biifinse amande ee garunni dikko seekkine fushshinummoro faayyaho amandoonni gari lowonta hagiirsiissanote yaate.

tini misile mittimma leellishshanno babbaxitino harunsaano ee mitteenni mitto ikkite heedheenna leellishshanno lowonta hagiirsiissanno.

Kuni loosoho looso leellishshanno faayya gede ee qooxeessinkera fultanno muro dikko fushshine ee woxeho soorrinanni gari dassi yaanno hagiirsiisanno.

Tini hodhishsha leellishshanno misileeti barra ikko hashsha daganke qarrantukki hasidhino basera hasidhino yannara hodhishsha horoonsidhe qaaffanni gede lowo kaa'lo assitanno.

Tini hawaasi yuniversite leellishshanno misileeti. Leeltanno misile hawaasi yuniversite manna woyi loosaasine hodhisiisanno kaameelaati.

kuni egenshiisha leellishanno ikkollana kayiinni qaalinkenni ikka hoogasi ee daganke horo horonsirate kaayyo ajje ba'anno daafo yaachishshannoe yaate.

isiliminnu amma'no ammanaasine gamba yite sumaalete woyi affaarete beetedebe ikkino manni uddiranno uddano leellishshanno misileeti.

tini suuqete wedellaho looso kalanqoonni loosu kalaqo leellishshannote ee qoqowu loosunna dandoote interpiraze biiro halaafite baaba hageri tsiyooni abebeta leellishshanno.

Alatta wondi sidaamu qoqqowi mootimma giddo alatta wondi katami leellishshanno malaateeti. Katamu gashshooti borro mine.

Ee tini amanke misile Leellishshannohu sidaamu qoqqowo ikkara rifirendeme tunganna umose leellishshanno mattaawoqa amadde uurritino amanke leellishshanno.

kawiicho assinanni hee'noonni hasaawi poletiku zuurira daganke lowo kaa'lo kaa'late hende hasaambanni hee'noonni hasaawi tatamu quchumi daafira loosate assinanni hee'noonni mixo danchate.

Tini la'neemmoti misile loojete yinanni basera sidaamu budu minna mannu gangalatanni ofolle la"anno baseeti. Hatte leellishshanno misileeeti.